Cincin wani abu ce da ake yinta da fulawa, da fulawan alkama. Kuma akan sarrrafa shi ne da wasu abubuwa kamar haka: Ana sarrafa shi da madara, da mai ko man-shanu, da sikari da gishiri, wasu har ƙwai ma sukan sa, saboda musamman yanayin launin da suke so su samu a cincin nasu. Shi cincin abu ne da yake da tarihi sosai a ƙasar Hausa. Don ana amfani da shi wajen biki, wajen sha’ani, wasu ma don sha’awa kawai. Wato wajen haɗa cincin ɗin, akan sa ma shi fulawan alkama, da ruwa da mai da wasu har lemu sukan sa da ƙwai, domin a samu abin da ake so. In aka cakuɗa su ya yi laushi ya haɗe, sai a yayyanka shi, sai a samu mai, mai zafi sai a zuba su a ciki, a tabbatar ya soyu ya yi kalar zinariya, sai a cire shi daga wannan man mai zafi, a sa shi a roba ko kuma kwano inda ake, a killace shi wuri mai kyau.

yadda ake sarrafa fanke shi ne ana amfani da fulawa da fulawan alkama da ruwa da sugari da gishiri da mai in aka samu duka waɗannan abubuwan sai a haɗa su waje ɗaya sai a motsa su a motsa shi in aka motsa aka cakuɗa shi sai a rufe shi a cikin roba sai a bar shi tsawon minti arba'in da biyar zuwa awa ɗaya domin ya kumbura in ya kumbura sai a samu hannu mai kyau a wanke shi sai a dinga ciro ana yanka shi ana sa shi a cikin man gyaɗa domin ya soyu in ya soyu sai a samu roba mai kyau domin a sa shi a rufe shi a haka a nan ake sarrafa shi wato fanke sannan ana sa mai abubuwa daban daban harda su kayan ƙanshi

Ma’ana wannan kalmar a harshen Hausa ita ne, yana iya nufin kwano da aka cika da wani abu. Amma idan kana nufin wani abu na musamman, ga yadda ake bayyana wasu daga cikin ma’anar da zai iya yiwuwa kamar abinci kake so ka sarrafa. Magana a kai cewa, kwano cike da abinci. Abincin ma zai iya zama misali, zai iya zama kwano cike da shinkafa. Ko ka ce kwano cike da taliya, ko kwano cike da kayan marmari. Idan ya shafi wasa ne za a ce, kwano da ‘yan su iri ko kuma kwano cike da kayan kamawa. Shi wannan kalma za a iya amfani da shi ta wajaje da yawa, kamar ka ɗan je gona ne ka samu ‘ya’yan itatuwa; za a ce ka cika kwano da kayan itatuwa. Yiwuwa mangwaro ne za ka ce na cika kwano da mangwaro. Haka ma in kifi ne ka kamo za ka ce na cika kwano da kifi. Zai iya yiwuwa Tarwatsa ne, ko kifin ruwa za ka ce na cika kwano da kifin ruwa.

a hausance ana kiran wannan abun da ube a wasu wuraren musamman kudancin najeriya wannan ita ce kayan ganyen da akan sarrafa ta a ci ta da doya ko masara wannan abu na da launin kalan ƙasa ƙasa a waje kuma tana da nama mai laushi a ciki idan an dafa ko an jiƙa a ruwan ɗimi ana saharata da musamman a lokacin damuna kuma tana ɗauke da sinadarai masu amfani sosai a jikin ɗan adam yadda ake cin ube a wanke ta sosai a dafa ta cikin ruwa mai zafi ko a sanya ta cikin wuta kaɗan har sai ta yi laushi sai a ci da doya masara ko a cinye kai tsaye shi ube ganye ne da ake samun shi a najeriya kuma yana da amfani sosai yana taimakawa wajan gina jiki da ƙara lafiya da ƙara jini da kuzari

daga ƙarshe kankana kenan wannan shi wannan shi ma kayan gona ne akan shuka shi ya fito har a dashe shi a cire shi a kan ɓare shi kafin a sha yana da ƙwallaye a cikinsa wasu sukan ci shi da ƙwallon shi wasu kuma sukan cire ƙwallayen kafin su ci wasu kam sukan sarrafa shi ta hanya kala kala wasu kan sarrafa shi tare da niƙa shi kafin su sha shi kaman ruwa wasu kuma sukan zuba mai madara ne da sukari sai su yamutsa shi su ci kankana yana da farin jini sosai a dunyi ma gaba ɗaya ba afirka kawai ba amman afirka a nan ake shuka shi nan yake da inda ake shuka shi kuma akan amfani da shi ta hanyoyi da yawa kankana na da matuƙar amfani a jikin mutum ɗan adam ta hanyar ƙara lafiya da kaifin ido kankana na da matuƙar amfani ƙwarai da gaske

Rumbu na masara yana nufin wuri ko ɗakuna da ake ajiye masara bayan an girbe ta. Wannan rumbun na iya zama gida na musamman da aka gina don ajiya, ko kuma wani wuri da ake tanada domin tabbatar da cewa masara zata kasance cikin ƙoshin lafiya, har zuwa lokacin da za a yi amfani da ita ko a saida. A cikin al’adar rumbu akan gina shi da bulo, ko kuma kara, ko kuma waje keɓaɓɓe da za a tara shi domin kula mai kyau. Akan kuma rinƙa duba shi a kan lokaci saboda ƙwari da wasu abubuwa. Misali, a wasu yankunan ana gina rumbu mai hawa mai yawa domin iska ta rinƙa shiga, daga ƙasa kuma ya zama mai aminci da ƙwari saboda kar iska ya ɗauke shi. Rumbu akan yi shi ne saboda a dinga aje amfanin gona, ba ma kamar na masara ya zamo yana nan a waje tallafaffe mai kyau, inda in aka zo ɗaukar shi kawai za a yi, a yi amfani da shi ko a saida.

namijin goro a hausance namijin goro na da amfani sosai ga al'umma wannan wani nau'i ne na goro da aka samu a bishiyan karceniyan kolo wannan goro yana da ɗaci sosai idan an tauna shi kuma ana amfani da shi da yawa a gurare daban daban saboda amfanin sa na magani da al’ada a al’ada ana amfani da namijin goro wajan magance matsalolin lafiya kamar tari mura ciwon ƙirji da kuma ƙarin kuzari haka kuma a wasu al’adun gargajiya ana amfani da shi wajen barka da biki ko yayin gudanar da bukukuwa namijin goro yana da mahimmanci ga rayuwar mutane a ƙasashe da dama saboda amfanin sa ga lafiya da kuma matsayin al’ada da yake da shi ko inyamurai sukan yi amfani da shi wajan amsan aure da za ka ga manya an ba ma miji da amarya su tauna namijin goro na da amfani sosai a al’umma sannan kuma yana wajan ƙarin lafiya da kuzarin ɗa namiji

wannan shine shukan dakeyi sabon tsiro akan samu akan kalan wannan shuka ne daga ʤikin bishiya ko fulawa bama kaman bishiya in tayi albarka takan tsiro wannan sabon tsiron daga cikin su wannan tsiron yana faruwa lokacin da tsiro yafara samun girma ko sabon reshe ko tsiro mai zaman kansa wanda zai iyya cigaba da girma wannan a kiransa da sabon tsiro misali akwai tsiro kaman su kanana wasu tsiron masu saukin girma dakeyin wannan tsiro domin haihuwa ko girma haka kuma a aikin noma wannan sabon tsiron na iyya nufin shuka ko dasa sabon reshe daga wata tsiro zuwa wata domin a samun sabuwar shuka wannan hanya tana taimakawa waʤen habbaka tsiro masu inganci saboda wani sa’in zakai shuka sannan shi wannan tsiro ya fito ya zama alheri gareka kuma zai iyya fitowa ya zama ko wani irrin tsiro ko shuka wanda bakama shuka ba amma saboda albarka zai fito

Wannan abu ma'anar shi ana iya ce mai ƙwallon kwakwa, ko kuma dabino. Wannan abu yana da matuƙar amfani a rayuwar ɗan Adam, har da dabbobi; saboda yana da hanya da yawa da ake sarrafa shi. Akan cire mai daga cikin shi, wanda man nan ana amfani da shi wajen girki, wajen haɗa kaya da abubuwa masu yawa. Bayan ga man dabino da ake amfani da shi sosai, akwai wasu kayayyakin da ake samu daga wannan ƙwallon kwakwar. Kamar wanjo, ana samun wannan daga kwakwar bayan an fitar da mai; ana amfani da shi wajen ciyar da dabbobi. Kamar shanu, ko kaji. Ga shi akan cire man daga cikin wani ƙwallo na wannan kwakwa. Ana samar da wannan mai da ƙwallon dabinon kwakwar wanda ake amfani da shi wajen yin sabulu, kayan kwalliya, da kuma masana'antu da yawa; kan iya amfani da shi. Wannan yana nuna cewa wannan ƙwallon kwakwar yana da matuƙar muhimmanci, domin akwai abubuwa da yawa da akan yi da shi. Har da girki, har ma ana amfani da wasu sassan ƙwallon kwakwar nan wajen fa'idarsu.

Misalan gona na kasuwanci suna da yawa, kuma suna matuƙar amfani. Gona na kasuwanci suna nufin tsirrai ko amfanin gona da ake noman domin saidawa. Samun kuɗi ba wai don ci ko amfani ba. A wasu gidajen wasu sukan noma abubuwa da yawa don su kai shi kasuwa su saida. Wannan nau’o’in amfanin gonar yana taka muhimmiyar rawa wajen samar da kuɗaɗen shiga ga manoma, da tattalin arziki na ƙasa. Ga wasu misalan amfanin irin waɗannan noma. Akwai cocoa, ana noma shi don samar da chocolate da sauran kayan marmari. Akwai kuma kafa wanda ake amfani da shi wajen abin sha mai suna coffee. Suna nan da yawa irin su lemu, irin su tuffa wanda akan noma su ne saboda a kai su kasuwa a saida su, da irin su gero ana noma su domin saidawa da amfanin cikin gidajen al’umma. Amfanin gona na kasuwanci yana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa, samar da ayyukan yi da kuma haɓɓaka rayuwar manoma.

Yaro a gona yana nufin ɗan ƙaramin yaro a cikin gona, yaro na taimakawa wajen akin gona ko dai da iyalansa ko wani gida, wannan na iya haɗa wa da ayyuka kamar shuƙan iri. Yaro na iya na iya taimakawa wajen dasa iri ko tsiri, yaro na iya taimakawa wajen goge ciyawa, yana cire ciyawa daka gona gurin inganta girman amfanin gona. Yaro na iya taimakawa wajen girbe amfanin gona, yana taimakawa wajen tattara amfanin gona kamar masara, shinkafa ko gyero. Yaro kuma na iya kula da dabbobi, kula da dabbobi kamar shanu, tumaki ko kaji a gonan iyayansa ko ‘yan uwansa ko abokanan sa a adalce, ana ganina akin gona na yara a samsin wata hannya da kawo musu darajaraki, wanda za su taimaka kansu su taimaka ‘yan uwansu, yana da matuƙar mahinmanci a tabattar da cewa: akin ba na gajiywa ba ne, ƙara ba su su dinga yin wanda ze fi ƙarfinsu, saboda in ya fi ƙarfin shi ba ze iya natsuwa ya yi shi ya gane me yake yi ba.

wannan kalma yana nufin ƙusancin kama abu wannan abu zai iya zama abubuwa daban-daban kaman in akayi agana ta kan farauta zaka iya cewa na kusa kama kifi ko na kusa kama babban kifin nan a cikin yanayi na wasa kuma wannan yana nufin kaman kace na kusa kama ƙwallo ko wani abu cikin wasa wannan kalman ana amfani da shi akan abubuwa da yawa kaman kace na kusa kama shi ko kaɗan ya rage na kama shi wajen farauta sunyi makusa kan kama ƙaton kifi kifi mai girma ko wurin wasa kace kaɗan ya rage na kama ƙwallon don haka makusa kan kama na iya nufin cikakken bayani kan wani abu da ake cimma wa wajen da zaka kama ka riƙe shi ne misali ace na kusa kama kifin nan babban kifin ko na kusa kama ƙaton ragon nan ko kuma na kusa kama tsuntsun nan yana yiwa ace ko na kusa kama shi

‘Ya'yan koko ana ciro shi ne daga bishiya da ke ɗauke da ƙwayayen koko a cikin sa. Wannan ‘ya'yan suna girma kai tsaye a jikin reshen bishiya. Bishiyar koko suna taka muhimiyyar rawa a samar da koko wanda ake amfani da shi wajen yin chocolate, da sauran kayayyaki. ‘Ya'yan koko suna da siffar mara siri mai kama da kwai mai tsawo, kuma suna kama da launin kore, kuma ‘ya'yan koko suna girma a jikin bishiya. A cikin ‘ya'yan koko akwai kwakwan koko wa'inda suke lulluɓe da wani kan zaki mai ruwa mai tsami. Ana tsinke ‘ya'yan koko daga bishiya a lokacin da suka nuna amamar balaga ana buɗe ‘ya'yan koko sannan a cire kwakwan kokon daga cikin su ana busar da ya'yan kokon domin su zama koko mai kyau da za a iya sarrafa shi domin su zama chocolati ko kuma powder ko kuma man koko. Suna ƙunshe da abubuwan sinadarai da ke da amfani ga lafiyan ɗan Adam ta hanyoyi da yawa. Kuma yana daga cikin abun da garurruwa da yawa ke alfahari da shi wajen arziki a harkar noma.

Bishiyar ƙoƙo, tana daga cikin tsirrai masu mahimmanci. Da ake nomawa, domin samar da ƙoƙo. Wanda ake amfani dashi wajen yin chocolati, koko powder. dama man ƙoƙo. Bishiyar ƙoƙo tana germane, a wurin wurare masu zafi. Kamar Africa ta yamma, kudancin Amurka, dakuma Esiya. Bishiyan ƙoƙo tana takanyi tsawo, da baya wuce mita huda, zuwa mita takwas. Bishiyar koko tanayin flawa, tsire, kai tsaye a reshenta. Ko kuma jikinta. Wannan bishiya, yakanyi kyau wajen launi kuma yana fitar da ƙoƙo mai yawa ajikinta. Ana samun, ya’yan ƙoƙo daga jikin ƙwaƙwan ƙoƙo ne. Sannan kuma, wannan bishiya bishiyan ƙoƙo yana, daya daga cikin manyan kayayyakin fitarwa na kasashen duniya. Koko kaman ta Nigeria, Ghana, da sauransu. Ana amfani da ƙwaƙwan ƙoƙo, wajen yin chocolate da sauran kayan marmari. Wannan bishiya yanada matukar amfani, Bishiyar koko, Tana da matukar muhimmanci, a tattalin arzikin al’adun, garuruwa masu yawa.

bishiyar kwakwa bishiya ce mai muhimmanci sosai da tarihi ita bishiyar kwakwa tana da tsawo kuma ana noma ta a yanki ne masu zafi tana da muhimmanci sosai saboda tana samar da kwakwa da ake amfani da shi wurin abinci magani da kuma wani masana’antu bishiyar kwakwa na iya kaiwa tsawon mita sha biyar zuwa talatin don bishiya ne mai tsawo sosai yana da dogayen ganye masu kyau kuma bishiyar kwakwa sukan fito ne daga wurin bishiya kwakwa tana da ɓawon da ake cirewa a cikin wanda yake ɗauke da ruwa a cikinsa farar ruwa mai daɗi akan sha shi don magani don wasu abubuwa ma da yawa bishiyar kwakwa na iya yin rayuwa har tsawon shekara sittin zuwa tamanin idan aka kula da ita sosai ana amfani da kwakwa wajan yin kayan abinci kamar madara madarar kwakwa da ruwan kwakwa ma wanda ake yin magunguna da shi kwakwa tana da ƙunshe da sinadarai masu amfani da lafiya suna da yawa

kwakwa da ake saidawa ko kuma kwakwa na saidawa wannan yana nufin yayin da manoma ‘yan kasuwa suka cire kwakwa sukan kaishi kasuwa domin a saida kwakwa abu ne mai kyau wanda yakan ƙara lafiya akanyi abinci da shi akan yi madara da shi akan yi tuwon madara da shi akan yi har miya akan yi da shi to mutane da yawa na da kalan kalan sarrafa da suke sarrafa kwakwa domin su saida wasu sukan saida kallon ciki wasu kuma ruwan ciki suke saidawa wasu kuma ganyanyakin ma suke saidawa wanda akwai kuma gaba ɗayan shi suke saidawa wannan kwakwa ce da aka bari ta bushe tana da naman ciki mai kwauri wanda ake amfani da shi wajen yin mai ko hoda ruwan kwakwa ana tace shi don sha kuma yana da matuƙar amfani ga lafiyan ana sayar da man kwakwa don amfanin abinci kayan kwalliya ko magani kasuwannin gargajiya sukan saida kwakwa domin yin abubuwa da yawa a bakin titi idan masu saida kwakwa suka zo za ka ga ana siya sosai

Gonan masara gonan masara tana nufin wuri ko gona da ake noma domin samar da masara, wanda yake daga cikin mahinmin amfani gona a duniya. Masara tana taka muhinmiyar rawa wajen samar da abinci na dabbobi da kuma amfani na masaran na masana’antu. Ana shuka iri na masara a fili me kyau kuma wuri wadatacce wanda ke taimakwa saboda girma da kyau, masara tana buƙatan ƙasa me kyau ruwan sama ko ban ruwa da kuma wurarre masu ishashen hasken rana. Masara tana ɗaukan wata uku zuwa huɗu kafun ta fito ta yi girma har ta bala ta yi kyau har takai cirewa. Masara ta daga cikin abinci me kyau da ake amfani da su wajen yin tuwo, waina, gurasa da sauran yin kayan marmari. Ana amfani da masara wajen ciyar da dabbobi kamar kaji, shanu, da awaki. Masara tana amfani wajen yin kaya kamar sukari daman masara gonan masara, gonan masara tana samar da ayyukan yi a manoma da masu share gona don haihuwa me kyau, gonan masara wajen da arziki da aka daɗe ana amfani da shi a al’adalce ana noman masara har yau har gobe.

Girbin masara, yana nufin aikin tattara amfanin masara daga gona. Bayan ta girma da kyau, wannan yana cikin muhimmin aikin noma. Domin a lokacin da ake girba amfanin gona, shine wasu ke samun aiyukan da su keyi. Don gyara gona, dakuma cire amfanin gona. Girbann masara, yana faruwane lokacin da ganyen marasara, suka fara yin fari ko ja ko kuma suka fara bushewa. A wannan lokacin ne, manomi ke sanin masaranshi ya balaga yakai cirewa. Ana tabbatarda cewa masara tana tana kware mai kyau waje kayan wajen kayan girbi. Yanda ake ciro ta daga ƙasa ana cira kwakwale masara daga ganyenta, sannan a yanke ganyen daga tsirinta. Idan masara ta kasance sabuwa, yanada kyau a busardashi sosai don rage danshi domin ta kasance mai dorewa, A ƙarshe ana tattara ganyen masara, abama awaki ko kuma ayi runbu dashi. Sannan ana abinci kala kala da masara, kaman muƙa tuwan masara, waina da kuma gurasa. An kuma sarrafa anfi kuma sarrafa masara domin, ciryar da dabbobi da sauran abubuwan.

Wannan yana nufin amfanin gona kenan. Amfanin gona, yana nufin kowani iri irin shuka da ake nomawa domin amfanin mutum. ko dabba. ko kuma domin kasuwanci. Amfanin gona yana iyazama na abinci, kayan masarufi ko kayayyakin da ake amfani da su, a masana’antu. Wadannan sune amfanin da ake noma domin cin abinci. misali masara, shinkafa, gero, dawa, alfalfa, kafa waɗannan sune amfaninn da ake domin ciyar da dabbobi. Misali ciyawa, hatsi da ake shuka domin abincin dabbobi. Waɗannan suna amfani a masana’antu ko sauran kasuwanci. Misali koko, ko rugun gaza se kuma akwai su abubuwa dayawa, daga bishi yoyi kamar itacen katako da sauransu Ana shirya gona ta a hanya ciyawa da gyara ƙasa, shukan iri ko shuke shuke daga abinda ake so. Ana kula da shuke shuke ta hanya basu ruwa, cire ciyawa da sanya taki.

Amfanin gona, da shiryawa don girbi. Wannan yana nufin lokacin da suko ki gona suka balaga, da kyau kuma sunkai matsayin da yadace, domin a girbesu. Wannan yana faruwane lokacin da suka ka kai girman da ya dace. Kuma sukai inganci daza’a iya amfani da ita. A wasu shuk shuke shuken kamar masara ko shinkafa, ganyensu na fara sauya launi ko yayi fari ko ya fara bushewa. Hakan ne yake nunawa yakai lokacin daza’a girbeshi. A wasu amfanin gona kamar masara da koko, ya’yansu na fara bushewa ko kuma ƙare daga jikin sukan. Zaka ga sun fara futa da kansu, kaman acikin masara lokacin da ganyen yafara bushewa hakan na nuna cewa ya balaga yakai lokacin da za’a girbesu. A wasu shuke shuken irin su, shinkafa kuma shima yakanyi ja ya bushe, kane yake nuna cewa yakamata a fara cireshi. Manomai manoma, suna duba da kalan abinda suka shuka da lokacin da suke dubashi, inyake lokacin da yakamata a girbeshi sukan sani. Saboda yau da gobe.

Wannan yana nufin amfanin gona, dake cikin hatsari. Lokacin da shukeshuken gona, ko amfanin gona suka fara fuskantan barazana na daga cututtuka na kwari. Dabbobi, ko wani matsaloli, na yanayi. Wanda zai iya lalata ko rage ingancin su. Wannan yana iya haifar da asarar amfanin gona, ko kuma rage yawan girbin da za’a samu. Ana samun wannan hatsarorin daga ƙwari. ƙwari dasuke, cin ciyawa su lallatashi. Ko kuma cuta na gona, dake kama ciyayi daban daban. Akan magance wannan matsalan ne, da irin feshi dakuma kula mai kyau a gona. Ana samun wasu lakan cuta na gona, ana samun cuttutuka dake shiga cikin ƙasa, ko ruwan sama suna shafar shuka. Wanda hakan na iya rage, yawan amfanin gona ko lallatata gaba ɗaya. Dabbobi kamar rakumi, sukan cinye ko kuma in suka taɓa shi da bakinsu, yakan jawo cututtuka daban daban, ga amfanin gona. Zafin rana ko ruwan sama. Wani sa’in ma yakan haifar da cutan gona.

Wannan kalma yana ma’anan, a riƙe cikin tafin hannu, wato a riƙe abu kenan a cikin tafin hannu. Za ka iya riƙe abubuwa da yawa a cikin tafin hannu. Misali kaman ƙwallaye ko kuma iri, hatta kaya ko ƙwallo na bugawa, ko kuma abubuwa da yawa, akan riƙe su a cikin tafin hannu. Tafin hannu wani a abu ne da yakan temaka wajen riƙe abubuwa na yau da kullum. Wannan shi ne hanya mafi yawan amfani da ita, kuma ta halatta, ta halatta irin, dam bayyana ra’ayin wani abu da ake riƙewa ko a ɗauka a cikin tafin hannu. Tafin hannu akan ɗau kaya, akan ɗau hat tuƙi, a gurin yin tuƙi za ka iya riƙe shi da tafin hannu. Tafin hannu a jikin mutum abu ne wanda yake da matuƙar amfani ta hanya kala-kala, da ɗaukan abubuwa nau’i daban-daban wajen temakawa ma rayuwar yau da gobe, wannan kalma takan nufin, a rike a cikin tafin hannu, wato a riƙe abu cikin tafin hannu.

wannan na’ura akan yi amfani da shi ne ta hanya da yawa na’ura ne wanda ake kiran shi da jirgin da bai da matuƙi akan yi amfani da shi ta hanyoyi da yawa wasu sukan yi amfani da shi ta ɗaukan bidiyo na wajen biki ko gari ko wani abu manoma ma sukan amfani da shi cikin gona domin su san miye amfanin gonansu dake cikin kuma sukan kula da gonar su zai iya ɗaukan hoto ko bidiyo na gona don duba lafiyar shuke shuken su ko kuma gano matsalar dake cikin gonarsu wasu kan yi amfani da wannan na’ura a gonarsu wajan ba ma gonarsu ruwa wasu kuma sukan yi amfani da wannan na’urorin wajan taimakawa wajan ɗaukan hoton sararin samaniya ko dai dai ta yanayi domin nazari ko aikin bincike wasu kan turashi wajen da mutum ma ba zai iya zuwa ba domin wanda ke juyata yana nan zaune zai tura ta waje mai nisa kuma yana kallo a wayansa ko na’urar sa

wannan suna zaune ne suna hutawa a inda sun haɗa shayi mai zafi da biredi suna ci shayi da biredi yana da matuƙar amfani a rayuwar mutane kaman da safe mutane kan yi amfani da shi wajen kalace saboda in ka sha ruwan zafi da safe yakan buɗe maka ciki har ƙwaƙwalwar ka ma sannan ka danne shi da biredi haɗi ne mai kyau da ya samo asali daga lokaci mai yawa har ya zama al’ada ga mutanen hausa suka tsince shi biredi nada matuƙar amfani a jikin mutum haka ma ruwan zafi wasu sukan sha ruwan zafi baƙin tea wasu kuma sukan sha madara wasu zuma ma suke sawa wasu kuma sukari kowa da inda yake tallafa sarrafa ruwan zafin sa domin yaji daɗin shi wa’innan matan dai suna shan ruwan zafin su ne da biredi kuma yana kai musu

yaro da uban sa suke cin abinci da abun sha mara nauyi da suke hira suna jin daɗin abun nan da suke ʧi a wannan hoton yana nuna yaron na matuƙar cikin ƙoshin lafiya kuma baban na kula da shi yanda ya ɗauko abinci a cokali yana so ya bashi yana da kyau ka kula da yaron ka sosai domin kuzarin sa da lafiyar shin a daga cikin abu mai muhimmanci kuma cin abinci irin wannan mai ƙara ƙoshin lafiya yana da matuƙar amfani ga yaro har babba ma domin samun lafiya ingantacce da kuma ilmi mai inganci abinci mai kyau yana taimakawa wajen gina lafiyar mutum da kuma ƙara buɗe mai ilmi don haka yana da kyau aci abinci a sha kuma ruwa mai kyau domin ƙarin lafiya da ingantaccen ƙarfin jiki

wannan mata na cin abincin gargajiya ne wanda take jindaɗin shi saboda ta sarrafa shi da kyau ta natsu ta dafa shi tana zaune tana jindaɗin shi abincin gargajiya yana da matuƙar amfani sosai saboda abinci ne da iyayen mu muka taso muka ga suna ci kuma yana da abubuwa da yawa da ke gina jiki yake ƙara kuzari da jini da lafiya da ma buɗan ilimi abincin gargajiya na da yawa kuma kala kala ne akwai su tuwon taushe tuwo da miyan taushe akwai su ɗan wake akwai su burabisko akwai su dambu akwai su dankali duka abincin gargajiya ne wanda ana sarrafa su da kyau a ci su domin ƙara lafiya yana da matuƙar amfani a jikin mutum in suka samu aka sarrafa su da kyau suna da matuƙar daɗi da kuma za ka ji daɗin cin su in sun sarrafu kuma suna ƙara ilimi suna ƙara ƙarfin jiki da buɗe ilimi da ƙarfin jini duk sukan ƙara

Jin daɗin abincin gargajiya, kamar yadda yake a wannan hoto ga kofi, ga ruwan zafi, butannan ana zuba ruwan zafi a ciki; ga biredi nan a faranti, bayan an gama haɗa shi, za a sa sigari a cikin kofin ruwan ti, a juya shi, sannan se a haɗa shi da biredi, domin ya tafi da kyau. Shi wannan kalan abinci abinci ne da ake cin shi dan marmari, ko kuma yana da mahinmanci sosai a yau da gobe. yana ƙara kuzari, lafiya, da kuma annashuwa, kuma ruwan zafi yana da kyau a jikin mutum, domin yana buɗe ciki don ka ci abinci da kyau ga biredi shi ma yana da matuƙar amfani a jikin mutum, kuma yana da kyau sosai wajen ƙarin lafiya. Yana jin daɗin abinci mara nauyi, da kuma biredi yana da matuƙar amfani.

A wannan hoto ma jin daɗi ne ma na abincin gargajiya wanda kaman yanda yake ga kofi nan guda huɗu ana zuba ruwan zafi da kuma haɗa ruwan shayi wanda akan same madara sukan sha shi haka da suga sai kuma ga biredi nan cikin faranti akan haɗa shi ne da ruwan zafin nan domin ya tafi da kyau domin a ci shi a samu annashuwa da ƙoshi da ƙarin lafiya shi abincin gargajiya ana sauya shi ne ta hanyoyi da yawa akwai itatuwa da yawa da ake amfani da shi domin mu sarrafa irin wannan abincin na gargajiya akwai kayayyakin da ake sawa domin a haɗa shayi a haɗa shi domin ƙarin lafiya da kuzari shi abincin gargajiya in aka haɗa shi ana jin daɗin shi ga kuma yanayin da ake sarrafa shi nan amma abinci ne mai kyawu maimahinmaninci a jikin mutum.

abincin gargajiya jindaɗin abincin gargajiya wannan abincin gwangwani ne ko kuma in ce abinci mai kaman biredi akan haɗa shine da ruwan shayi ruwan shayin yakan zama ana samai madara da sukari ko kuma coffee shi coffee akan haɗa shi shi ma da sukari domin a samu ɗanɗano mai daɗi da ake so wannan ruwan shayi da biredin abinci ne na gargajiya wanda mutane da yawa na jin daɗin shi domin sauƙin haɗa shi da kuma yanayin da ake sarrafa shi kuma da muhimmanci da ƙarin lafiya da kuzarin da yake da shi a tattare da mutum abinci ne da yake da daɗi sosai kuma akan ji daɗin shi duk da abincin gargajiya ne yana amfani ga al'umma da yawa a ƙauyika ma da birni duk sukan yi amfani da irin wannan abincin al’adan kuma yana da daɗi matuƙa abinci ne mai gina jiki mai inganci mai ƙara jini da buɗe ilimi

kayan aikin noma a harshen hausa wannan irrin kayan aiki na noma sune irrin kayayyakin da ake aiki dasu dan sawwake aikin noma a wannan zamani kaman irrin wannan tarakto wannan shine babban kayan aikin noma na zamani da kowa yafi sani ana amfani dashi domin haka kasa nada kasa noma da kuma daukan kaya wannan shine kayan aiki na hannu da ake amfani dashi dan haka kasa akwai nau’I nau’I kala kala da ake amfani dasu na noma kaman irrin su fatanya su garaya da sauran su akanyi amfani dasu ne gurin haka kasa kwashe kayan gona da sauran su akwai abunda da ake kiran si udin wannan shine kayan aiki da ake amfani dashi dan daukan ruwa daga rijiya ko kuma daga kogi zuwa zuwa gona akwai wanda ake kira kuma wadannan sune sune wasu daga cikin kayan aikin da ake amfani dasu a najiriya fadin sauran kasashen duniya ana amfani dasu ne saboda samun sauki gurin aiki

bincikan ayyukan gona yana da matuƙar amfani bincikan ayyukan gona shi ne tsari tsarin amfani da hanyoyi na fasaha da ilmi daban-daban don tantancewa tsarin ayyukan gona wannan na iya haɗawa da binciken amfani gona tattara bayani game da matakin girman amfanin gona saboda gudun ma matsala da zasu iya faruwa da wuri zai ƙididdige yawan amfanin gona da ake sa ran samu bisa ga abubuwa daban-daban kaman yanayi yanayin ƙasa da kuma bayani na baya dana bada tattara bayani game ga ƙwari da cuta da zai iya kama wannan gona yana da amfani sosai wajen bincike akan amfanin gona sannan lafiyan dabbobi tattara bayani game da lafiyan dabbobi shima yana da amfani sosai saboda magance ma duk wani matsala da zai iya biyowa baya sai kuma girma da cigaba saboda aiki yayi sauƙi kuma a riƙa samun ribar abun da akeyi yana da kyau a rinƙa bin diddigi akan aikin gona domin a samu ingancin abun da ake nema da ribar aikin da akeyi

Shuke shuke masu fitowa a saman ruwa, waɗannan kalan shuke shuken suna girma ne a saman ruwa, ko kuma a cikin ruwa. Kuma ba su da tushe da ke shiga cikin ƙasa. Suna iya girma cikin ƙanƙanin lokaci su mamaye ko ina. Sukan iya zama a saman ruwa, wanda hakan zai iya haifar da matsaloli daban daban. Wasu daga cikin shuke shuken nan, akwai shukan da ake kira kirfi, wannan shine shuka mai yiwuwa mafi yawa kuma mafi shahara a harshen hausa. Yana da ganye masu faɗi da kuma farare masu ƙanƙanta. Kirfi yana iya girma cikin lokaci kaɗan, kuma yana keɓe wuri mai yawa a saman ruwa, kuma shi kirfi ba shi da tushe. Akwai wani mai suna kuma gurasa, wani shuka ne mai yiwuwa dake dangana saman ruwa gaba ɗaya, yana iya girma cikin alan gashi mai sauri a saman ruwa, wanda zai iya hana shigan hasken rana zuwa cikin ruwa, kuma yana da matukar amfani a cikin ruwa. Akwai kunkuru, wani ƙaramin shuka ne da ke baibaye saman ruwa, ciyayinshi na da matuƙar girma cikin daɗin mai yawa kuma yana iya shafe lafiyan ruwa gaba ɗaya.

ambaliya da sauyin yanayi a harshen hausa ambaliya ittace wani yanayi ne da ruwa yake mamaye yanki gaba daya kuma waʤnnan ambaliyan yana faruwa ne saboda sauyi yanayi sauyin yana haifar da karuwan ambaliya a duniya baki daya sauyin yanayi kuma yana karuwa yana kara zafi a cikin gari garuruwan dayawa da ake zafi zafi wani sauyin yanayi yana ja ne saboda yawan bushiyoyi da ake yanke wa da sauran su tsawon lokacin ruwan sama karuwan zaman lokacin ruwan sama na iyya haifar da ambaliya musamman idan ruwan saman yayi karfi sosai kuma hanyoyin da yakamata ruwan ya rika bi antosheshi da datti so wannan abu na haifar da ambaliya sosai saboda toshe hanyan ruwa shi yake haifar da ambaliya ambaliya na faruwa sosai saboda yanayin da ba’a fitar da hanyar ruwa ba ruwa shiko wani abune da ba’a toshe mai hanya garin neman hanyanshi zai ja muku barna sosai

daga kayan farko zuwa kayan da ake maida su sarrafa su zuwa abubuwan masu amfani wannan shi ne tsarin da ake bi don canza kayan farko wato kayayyakin da ake samu a yanayi zuwa safarin kayayyakin aiki misali shi ne itace itace da aka yanka daga bishiya akan sarrafa shi a maida shi abubuwa da yawa akan maida shi iccen da ake abinci akan maida shi itacen da ake yin ginin gida dashi akan maida shi ma magani da sauran su sannan akwai ganyayyaki da yawa da ake ciro su a sarrafa su su koma wani abu daban kaman dabbobi na ruwa kifi da sauran su da fatar su akan yi abubuwa da yawa ko kuma irin dabbobi kaman raguna da sauran su wanda fatan su akan yi riga takalma bargo da abubuwa da yawa duk irin waɗannan abubuwa da ake samu a sarrafa su daga farko su koma wani abu yana da matuƙar amfani saboda dashi ake rayuwa dashi aka fara rayuwa kuma dashi ake yi har yanzu

Sarrafa shinkafa ta hanyar duka. Wato akan tara shinkafa ne waje ɗaya, sai a samu sanda ko kuma mutane su rinƙa taka shi. Ana dukan shi sabida acire ɓawon da ke rufe da shinkafar, da dutsuna da kuma datti, wani sa’in kuma harda itace. Mutane da yawa kan yi amfani da wannan tsarin ne wajen gyara shinkafar su. Manoma bayan sun cire shinkafar su daga ƙasa, sukan tara shi ne sai ayi wannan dukan, a al’adance haka ake yin sada daɗewa mutane da yawa sun amfana ta hanyan wannan tsari na dukan shinkafar, saboda ba kowa keda kuɗi ba ko hanyan siyan inji ba da zai rinƙa sarrafa mai wannan shinkafar. Hakan yasa mutane da yawa suka gane inda ake yin wannan dukan, bayan an gama sai a wanke shi da ruwa mai kyau, a tsintsince dutsinan da suke ciki da itacuwa da duk wani abun da zai ja mai matsala a tsintsince shi, sannan sai a shi cikin buhu, a ɗaure shi domin a kai shi inda za a adana shi ko kuma kasuwa a sai da shi ko kuma gida domin amfanin kowa da kowa.

wannan shi ne yanda ake cire wake daga cikin ɓawonsi yayin da manoma suka cire amfanin gonarsu na wake sukan tara shi waje ɗaya sai a samu sanda sai a dinga dukan wannan wake a hakan shi ne waken gaba ɗaya zai fita gaba ɗaya daga ʧikin ɓawonshi ana: yin wannan tsarin ne a waje da yawa manoma da yawa suna yin wannan tsarin na dukan wake domin a cire shi daga jikin ɓawonshi a cire shi daga cikin dattin da ke ciki mai yiwuwa dutsina ne sanda ne da sauransu in aka gama wannan dukan nashi sai a ware datti waje daban da wake kuma waje daban kafin nan a wanke: shi bayan an wanke shi wasu sukan busar da shi wasu kuma sukan jiƙa shi kafin su busar in aka busar da shi ya yi ƙarfi shi ma wasu sukan ƙara dawowa da shi su dudduke shi domin su rarraba shi kafin a sarrafa shi a cikin buhu wannan al’ada ne da aka daɗe ana yi kuma abu ne mai sauƙi wajen manoma saboda za ka iya cire buhu ɗaya na wake ɗaya a nan bayan dukanshi kuma ka ga ka samu buhu har guda biyu saboda yanayin yanda ake sarrafa su ake dukanshi yana cire ɓawon da datti da sauransu su domin a samu ingantaccen wake mai kyau

Yadda ake haɗa maganin feshi na ƙwari, akan samu injin feshin ne sai a zuba maganin ƙwarin, sai anema ruwa inda ma’ilmanta akan abun suka shaida ayi, sai a zuba ruwa,a girgiza shi. Sannan sai a sa masa igiyar ratayawa na baya. Bayan an yi wannan, sai a goya shi a baya, akwai sanda daya fito daga jikin sa da ake dannawa, ana fesa ma ciyayi. Maganin ciyayi na da matuƙar amfani a kowanni gona, domin da maganin ciyayi ne ake iya samun ingantaccen kayan noman da kake so. Saboda ƙwari na ɓata noma sosai, suna jajja mai cututtuka da sauran su, ga datti kuma, shi ma yakan ɓata noma sosai amma da wannan maganin ƙwarin, in aka fesa, aka sa taki ana da zato mai kyau na samun kayan noma mai albarka kuma mai kyau ingantacce. Yadda ake haɗa wannan maganin ƙwari kenan, suna zuwa daban-daban, bayan an sa su akan sa musu ruwa sai a girgiza su domin a fesa su a ciyayi.

wannan mataki shi ne ake ɗauka bayan an cire tumatir daga gona wato bayan an cire shi ya balaga ya kai ciruwa a cire shi a wanke shi da kyau in aka wanke shi sai a bi ɗaɗɗaya a cire masu kyau domin akai shi kasuwa a bama ma su siya abu mai kyau da ya dace su yi amfani da shi mutane da yawa na noma tumatir amma ba kowa ba ne yake da hanyoyin gyara tumatir ɗin shi domin ya saida shi da tsafta da kuma kyau amma wasu manoman kuma bayan sun cire tumatir ɗinsu suna natsuwa su wanke shi wasu ma sukan sa mai wasu launi na wanki saboda ya fita da kyau bayan sun wanke shi kuma za su bi bakin kan tumatir ɗin su ciccire duk wani ciyawa kowane abu domin zai ja mai ya lallace sannan su tara masu kyau su kai su kasuwa domin a siya wasu kuma in sun gama sukan kai shi gidane domin amfani wasu kuma in sun gama gyara tumatir ɗin su kan je su sa shi ne a waje mai sanyi domin adanawa yana da kyau ka gyara tumatir ɗinka da kyau

feshi a gona yana da matuƙar amfani sosai manoma da yawa sun yarda da wannan feshe gonan domin samun ingantaccen noman da za a cire saboda samun arziƙin noma mutane da yawa sukan kashe dubbunan kuɗi wajen feshe gonan su saboda a samu ingantaccen kayan noma saboda a samu riba kuma ayi amfani da shi da kyau wannan magunguna da ake feshe gona suna da yawa matuƙar yawa gaske sukan zo launi launi kowane na da amfanin shi bayan an haɗa shi akan zo dame fesawa akwai abun da suke amfani da shi na injin fesa gona da suke goya shi a baya domin su haɗa maganin feshin sannan sai suzo su ƙona shi su feshe shi gaba ɗaya duk gonan da ake ma feshi zaka gan shi yayi kore yayi kala mai kyau abun sha’awa kuma duk gonan da ake wa yawan feshi ana sa ran zai cire kayan gona masu kyau masu inganci wanda mutane da yawa zasu amfana da shi shima zai amfana da shi

gwajin na’uran tashi sama wannan na’ura an haɗa shi ne a wani ƙauye shi ne ake gwada shi domin a gwada ko abubuwan da aka haɗa yayi wannan abu yana da matuƙar amfani wajen abubuwa da yawa akan sa mai abun ɗaukan hoto a aika shi sama sai yaje ƙololuwan sama sai a ɗau hoto wani sa’in akan yi amfani da shi wajen aikin noma wani sa’in ana amfani da shi wajen bama noma ruwa da sauran su shi wannan na’ura na’ura ce mai amfani matuƙa sosai wanda akan haɗa shi kuma a saida shi da matuƙar tsada in ana haɗa shi kullum akan cigaba da gyara shi domin ya dinga yin abun da ya kamata da kyau wannan na’ura yana kama da jirgi saboda daga ƙasa yake tashi sama ana juya shi da wata na’ura mai kaman waya aka tada shi ya gama yawo sai a sauko da shi

hanyan cire tumatur daga gona akan shuka tumatur ne daga ya'ya bayan an gama gyaran wajen an shuka shi an ba shi ruwa an sa mai taki da maganin ƙwari yayin da wannan tumatiri ya gama futowa ya nuna balaga sai a ciccire shi ana cire shi kaman kwana ɗaya kwana biyu sai a wanke shi da kyau domin a sarrafa shi a kai shi kasuwa domin saidawa ko kuma adana shi tumatur na da mahimmanci sosai a al’umma amman ana yin abubuwa da yawa da tumatur ana miya da tumatur ana abubuwa sosai kamfanoni ma’adanai suma kan siyan shi don a yi amfani da shi tumatur na da matuƙar amfani a rayuwan mutane ana yin jan miya da shi wasu na busar da shi ma kuma mutane da yawa sukan siya su sa shi a cikin wurin mai sanyi domin adanawa mutane da yawa na amfani da tumatur ta hanya da yawa

kayarda hausawa akan aikin noma da magunguna na kwari da kuma shuka wannan magunguna akanshi amfani dashi ta hanyoyi da yawa kaman waǳan gyara gona da kuma kashe kwarin da yake damun gona da fitad da kyakya masu anfani a kan zabi waǳan da ya dace ne waǳan yin noma akan aka samu waǳan ya dace da inda rana kan fito ja haskashi da kʲau bajan noman sai asa magungu nan nan saboda kwari da sauran abubuwan dake bata noma hakan manoma da yawa sukan samu iliminsa magungu nan noma ne saboda sarrafa noman su na yau da gobe yana da kyau a wajar da kan manoma akan wannan magani da ake anfani dashi na noma magungunan sun kasu kala daban -daban ne wanda ko wanne nada yanda ake anfani dashi saboda a samu anfanin noma mai kyau

koyar da ƙananun yara da matasa akan harkan noma yana da matuƙar amfani ga yara su koya harkan noma daga ƙanƙanin shekaru sabida su nema ma kan su abun yi da kuma taimaka ma iyayen su da ma kan su da kuma al’ummar da zasu zo bayan su noma tushen arziki noma nada matuƙar amfani a al’ummar mu sabida da noma zaka ciyar da kan ka zaka saida ma wasu abincin da zasu ci zakai arziki da noma yayin da ake koyar ma matasa noma zasu koyi abubuwa da yawa daga yanda ake fara yin noman zuwa inda ake kula dashi na bashi kulawa na bashi magunguna na feshi dama kalar ƙasan da ake yin noman akai da wanda yake da kyau ayi da wanda bai da zasu koya abubuwa da yawa da zai taimake su akan noman wannan abu ne mai kyau da ya kamata ace koda yaushe akan yi shi lokaci da lokaci wato koyar ma yara da matasa ilmi na gona in akayi haka za a rage rashin aikin yi dama zaman banza a cikin mutanen mu za a buɗa ma mutane ido akan aikin noma wanda zai amfane su sosai

wannan shi ne hanyar tattare amfanin gona bayan sun tsuro sun kai balaga sun kai cirewa aikin gona na kusa shi ne hanyar tattare amfanin gona da hannu yawancin ana amfani da kayan aiki na gargajiya da fasaha amman akwai wanda har yanzu sukan cire kayan gonan su ne da hannu yana da matuƙar amfani inda wasu sukan yi amfani da inji wasu kuma sukan yi amfani da hannun su su cire shi amman banbancin kaɗan ne banbancin inji dai shi ne aikin da za a yi da hannu cikin minti talatin to a minti biyu ma za a iya gama shi da injin aikin gona na kusa yana zama ruwan dare a sassa da dama a duniya musamman a ƙasa ƙasan da ake tasowa inda ma’aikatu sukayi yawa kuma inji basu da tsada ko kuma ba a samu amman a karkara irin ƙauyuka sukan yi ne kawai da hannu domin samun sauƙi dan kuma rashin yawaituwar injina ko kuma tsada da ba zasu iya amfani da shi ba sai suyi da hannun su shima yana da kyau ƙwarai da gaske

dankalin turawa sabida ja wannan dankali dai ya bambamta a kala akwai nau'in dankali daban daban nani da waɗanda ke da launin fari da ja a cikinsu dankalin turawa fari yana da abubuwa kaman haka yana da launin fari a ciki yana da ɗanɗano mai laushi ana amfani da shi sosai a cikin abinci daban daban kaman miya salati da kuma dafa shi a cikin abinci haks kuma shi ma dankalin turawa ja shi ma yana da launin ja ne a cikin kala kuma yana da ɗanɗano mai zaƙi kuma yana da mafi yawan vitamin a su irin dankalin dankali mai farin kala ana amfani da shi cikin abinci daban daban kuma yana da launin mai kyau da abinci dankalin turawa gaba ɗaya abu ne mai kyau da mutane na amfani da shi suna jin daɗin shi yana da ma'adanai da vitamin da yawa yana taimakawa wajen rage hawan jini yana taimakawa wajen sarrafa sukari a jini kuma yana taimakawa wajen inganta lafiyar hanji to dankalin nan gaskiya tana da mahimmanci ga ɗan adam

wannan kalma yana ma’anan ƙwari a aiki ƙwari a aiki wata hanya ce ta bayyana yadda kwari ke haihuwa da yaɗa cuta yana nuna cewa ƙwari ba kawai suna da matsala ba ne ammaƙn kuma suna da rayuwa da aiki kaman sauran halittu su ke misalin wannan ƙwari a aiki misali kaman sauro za mu iya ba da misali da sauro sauro yana cigaba da haihuwa da yawa yana kuma da ɗauke da ƙwayoyin cuta kaman maleriya da zazzaɓin lasa sannan kuma yana yaɗa wa mutane ta hanyan cizon jikinsu amman kuma kullum za a kashe su kuma za su ƙara dawowa shi ne ƙwari a aiki kaman naci kenan a kalman hausa akwai misali kaman kyanwa kyanwa na iya ɗauke da ƙwayoyin cuta kaman na hauka kuma yana iya yaɗa ma mutane ta hanyan cizon jininsu ko jikinsu to wannan abu ya zama ruwan dare a cikin al’umma za ka ga mutane da yawa wani na da naci kan abu ko da ka hana shi se ya yi kuma in ya yi ɗin ba zai zamo abu bane mai kyau a abu ne mara kyau amman da

inda da nake noma ya yi matuƙar nisa inda mutane da yawa duk shekara a kowani rana kowa yana nan yana harka ne akan noman sa wasu na gyara noman su wasu ko ciyayin su suke gyarawa wasu ko suna bawa ciyawar su ruwa wasu kuma suna ma ciyayin su feshi saboda wannan al’umman mu ta kasance ana cigaba matuƙa har ‘yan book wanda sukan je book su dawo yanzu sun zo suna neman gona suna gyara shi domin su yi noma aiko noma ya zama tushen arziƙi a ƙasan nan noma abu ne wanda in ka riƙe shi zaka ji dadin shi bama kai ba duk wani wanda ke kusa da kai ma zai amfana da noman nima na tsinta kaina a harkan noma a lokacin dana gama karatu na yanzun na kan gyara gona mai girma in zuba nau’in shukoki kala-kala in dinga kula da su tabbas kuwa noma abu ne mai amfani wanda zan so ace kowa yana ware lokaci yana wannan noma saboda noma tushen arziƙi ne noma abu ne mai amfani ga al’ummar mu

shukar da tafi fitowa a inda nake shine shinkafa domin anguwan da nake ya kasance akwai fadami akwai kuma ruwa kusa damu mutane da yawa kan shuka shinkafa da saboda fadamun dake anguwan namu shinkafa abune da manoma da yawa suke neman hanyan shukawa amma saboda shi shinkafa yana son wani yanayi mai ruwa ko kuma ince fadama shine yakesa wasu manoman basa iyya noma shi amma anan inda nake yawan fadaman mu ya kasance shinkafa yafi saukin nomawa shinkafa ana amfani da itta ne ayin abinci sedawa da sarrafa abubuwa da yawa masu amfani shinkafa nada matukar amfani a rayuwar yau da kullum bama a najiriya kadai ba a afirika gaba daya shinkafa ya kasan ce abu ne mai matukar amfani da manoma sukan noma shi har a girbe shi a sashi a buhu a kaishi kasuwa kuma a kaishi gida ko kuma a kaishi kasuwa dan amfan

Yanayin inda shuka suke fitowa a inda nake zama da yanayin da ake shuka su. Hanyoyi ne masu yawa, kamar shukan shinkafa. Farko kakan a kan gyara waje, sannan a zo: ai ramukan da za a wawwatsa ‘ya’yan shinkafan nan in aka watsa a kan ba su kwana ɗaya zuwa biyu, kafin a zo a fara sa musu taki. Ana sa masu taki da kuma ruwa mai yau, sai kuma a bi duk ciyayin da ke fitowa a kusa da su ana cirewa. In a kai haka za a samu ingantaccen shuka, mai kyau da zai fito har a girbe. Shuka kaman na shinkafa yana san kula sosai, haka kuma yana san ruwa, kuma ba ya san ciyayi da za su dinga fitowa kusa da shi, don suna sa mai cuta. Kuma suna ɓata shukan. Yana da kyau a dinga cire ciyayin da ke fitowa: kusa da shukan shinkafa dan a girba shinkafa mai kyau.

yanda ake gyara filin noma a unguwa ko kuma garin da nake shi ne akan nome ciyayi da duk wani datti da ke cikin wannan gona a tara shi waje ɗaya yiwa a kwashe shi ko kuma a kai shi can gefe wani waje ko kuma a ƙona shi in aka gama haka za a zo kuma a share shi saboda irin su datti manyan dutsuna dake cikin wannan gona in aka gama kafin azo a shirya inda za a shuka yiwa da abun da za a shuka ɗin in masara ne za a zo ayi iri a fitar da hanyar da za a yi shi kafin azo a sassa ‘ya’yan masarar da za a shuka kafin azo a fara bashi ruwa bayan an bashi ruwa azo a sa mai taki har ma azo a mai feshi wannan shi ne yanayin da ake gyara gona domin ayi shuki a samu albarkacin gonan da ake so yana da hanyoyi da yawa da ake gyara gonannaki wannan kaɗan daga ciki ne

Manoma da suke garinmu su kan duba iri sosai kafin a shuka. Iri na iri kala kala ne. Akwai irin dashi dama akan shuka shi saboda da a samu saurin cire amfanin gona. Akwai kuma irin dashi in aka shuka shi yana son taki sosai, wani kuma yana son ruwa sosai. Iri kaman na masara bayan an zuba shi yana son matuƙar ruwa da kuma rana, bayan ya samu ranan akan zo a gyara ciyayin dake kusa dashi a sa mai taki da kuma feshi na maganin ciyayi, daga nan in akai haka sai aci gaba da bashi ruwa a kuma ya dinga samun dukan rana ko da sau biyu ne a rana, ana bashi ruwa ana duduba ciyayi na kusa dashi ana yankewa tare da kuma taki in akai haka kowani irin taki aka samu manoma suna jin daɗin shukanshi don a girba abu mai kyau da kayan abinci masu kyau.

Dabbobin da ake kiwo a yankin dana ke, suna da yawa ga sunayen su kamar haka, ana kiwon shanaye a gidan gona da tumakai da akuyoyi, wasu ma na kiwon kaji, da agwagi da sauran su. Kiwon dabbobi a gona ya zama wani abu ne da mutane sukan yi shi domin gyara tattalin arziƙin su da kuma samun amfanin gona mai muhimmanci. Masu kiwon kaji sukan siya abincin kaji da ruwa da magunguna, haka kuma in kajin nan sunyi kasha aka kwashe shi aka tara su waje ɗaya, wasu kan saida wasu kuma sukan zubar dashi. Haka ma shanu, masu kiwon shi suna amfani da kashin shi wajen yin taki da sauran su. Haka ma su kiwon tantabaru ma da sauran dabbobi, ana kiwon dabbobi dai da yawa daga yankin nake, kamar su kaji dai, su talo-talo, su agwagwa, su kifi da sauran su.

Kiwo guda biyu ne da wajen yin shi kala ɗaya ne, kaman kiwon shanu da kiwon akuyoyi. Lokaci da yawa, akan hanya ma zaka ga bafulatanai suna kiwon shanu tare da akuyoyi. Zaka ga suna tafiya tare, suna cin abinci tare, kuma launin iwon su ya zamo kala ɗaya ne, har a gidan gonar da ake kiwon shanaye zaka ga ana kiwon akuyoyi a gefen su. Wannan kalar kiwonyana da asali ne, tun daga ƙarƙara, wajen da akan haɗa shanaye da akuyoyi wajen kiwo ɗaya, saboda abincin su ma kamar kala ɗaya ne, inda shanu na cin ciyayi, haka ma akuya yake cin ciyayi, har magungunan su kusan kala ɗaya ne da ciwon da ke yawan kama su ma baida wani banbanci. To kiwon shanu da rago kusan abu ɗaya ne, in kana kiwon shanu da rago waje ɗaya zaka aje su, ba sai ma ka banbanta su ba.

kiwon akuyoyi a yankin da nake akan kiwata s a cikin gida wasu kan kiwata su a gona wasu kan sake su kuma sui yawo da kansu a cikin gari kuma mutane da yawa kan ware musu guri ne da za’a dunga kula dasu ana basu abinci da ruwa ana tsaftace wajen da suke zama har magunguna ana basu domin karesu daga cutan dake yawo wasu mutanen kuma sukan bama yara akuyoyi ne domin su fita dasu suje suyi kiwo don su sama ciyawa ko wasu abubuwan da zasu ci waje amma akasari mutane da yawa sukan kiwata ragunan sune cikin agida domin su sa musu ido sunan meke damunsu da kuma su rinka basu abinci akan lokaci da yawan raguna nada mahimman amfani a inda na fito saboda mutane da yawa sukanyi sa’na’an rago su sayeshi yana karami su kiwata harya girma su sai da.

Kiwon aladu a inda nake baida wani asali sosai, saboda mutane basu cika kiwo ta aladu ba, amma masu kiwon aladun nan kaɗan daga cikin su sukan kiwo ta aladun ne ta hanyar rufe su a gida, domin ba sa son fitan shi da yawo, sabida suna samun cuta kala-kala in aka sake su suna yawo. Saboda shiga bola da kwata da suke yi. To mutanen nan da suke kiwo anan sun fi so su kulle su a gida, domin su basu abinci akan lokaci, a basu magani in ma wasu cuta na damun su, har wanke su akan yi, saboda suyi kyau su girma cikin ƙoshin lafiya. Aladu wasu abune da sukan suna da wahalan kiwo tawa saboda samun magani da sauran su, amma ana amfani dasu ta hanya da yawa, wasu kan siya don su ci, wasu kan siya don su sarrafa naman su zuwa wani abu, wasu mai suke cirewa daga jikin su, amma ana kiwon aladu sosai anan yankin dana ke, kuma aladu abubuwa ne masu kyau da akan nema arziƙi da gyara sana’a dasu.

ana kiwon kifi a yankin da nake ta hanyoyi da yawa, wasu su kan siya kifi daga jarirai, a sa su a cikin roba a cikin gida, a kiwata su, a ba su abinci da magani har su girma, su kai ci. Wasu kuma su kan yi gidan gona ne na kifi, wanda za a zuba su da yawa, noman a kiwata su, ana kula da su ta hanyan ba su abinci, ta hanyan canza musu ruwa, da magunguna. wasu kuma su kan je kogi ne, su kamo kifi, se su je kasuwa su saida. Amma akasari mutane da yawa suna kiwata kifin nan ne a cikin gidansu, mata ma da yawa sukan sayi babban roba, su zuba kifayen nan a ciki, domin su kiwata su, su yi sana’ansu, su saida, har ma su ci ya kasance hanya ne na samu kuɗi, da kuma sauƙake ma kai wajen wani sa in kana kiwon, ba se ka je ka siya a waje ba.

Ya ake kiwon gida? Ya ake kiwo a gidan gona a yankin da nike? Ana kiwo ne a gidan gona ta hanyoyi da yawa wasu gidan gona suna da girman da ake kiwon kaji akuyoyi shanaye kifi, agwagi tantabaru, tsuntsaye abubuwa da yawa. Wani gidan gonan kuma kaza kawai ake kiwo wanda za a kula dasu a basu abinci domin a saida su, wasu kuma ana kula dasu ne domin suyi kwai a saida, hakama shanaye wasu akan kula da su ne don su girma a saida wasu kuma don su girma a yanka a ci. Kiwo na gidan gona yana da matuƙar amfani. Yanda zaka rinƙa kula da dabbobinka har sai sun kai lokacin saidawa ko kuma lokacin amfani a gida. Wannan yana yi ne da mutane sukeyi a neman kuɗin da wannan gidan gona, wasu kan bada haya wasu sukan zuba dabbobi nasu na kansu domin su kiwonsa.

Magunguna da ake ma dabbobi, da ke kyara musu jiki da lafiya a yankin da nake, kamar kifi, akwai magungunansu da ake zuba musu a cikin ruwa, domin su sha, yana ƙara musu cin abinci, domin su girma da wuri. Akwai kuma na aladu, wani maganin da ake ba su ta hanyar allura, shi ma yana yawan ƙara musu lafiya, da kuma kyan jiki, da kuma suna girma da wuri, cikin ƙoshin lafiya da kuma akuyoyi suma akan ba su magunguna da ruwan wake, domin ya ƙara musu kuzari, da girma, har ma gashin jiki. Akwai hanyoyi da yawa da ake kyara, hanyan kula da su ta hanyan kula da su yana da matuƙar amfani, saboda kiwon su abu ne da yake kula domin lafiyar su.

kasan da yafi yawa da amfani a yankin da nake gikakken kasa wato fadama yanada amfani wajen yin shuka abubuwa kaman haka kaman shuka shinkafa wannan kasa yana da kyau gurin shuka shinkafa saboda jikakken kasa ne shinkafa yana son ruwa a inda za’a shuka shi haka kuma wagen shuka rake shima wannan kasa yanada matukar amfani saboda cikin ruwa ake shuka rake harya fito akwai abubuwa da yawa na shuka da ba’a shuka su saboda yanayi na wannan kasa amma shinkafa da rake tana daga cikin shuken da ‘ake shukawa sosai saboda sauki dan shinkafa ya kasance inka dasa shi yanason ruwa sosai to a wannan lokacin dai kasan yankin da nake haka yakeƙ agike in aka zuba shinkafa ana samun saukin ruwa akwai ruwa a kasan

wani launi ne yafi kyau wajen cigaba da noma kalan ƙasan dake garin dana ke wannan kalan ƙasa shi ne jiƙaƙƙen ƙasa ƙasan da aka fi shuka shinkafa da rake wannan ƙasan yanda za a gyara shi domin a cigaba da noma shi ne a cigaba da jiƙa shi kuma a ma ruwa hanyar shi inda zai dinga wucewa ba zai dinga taruwa sosai ba sabida in ruwa yayi ma shinkafa yawa yakan lallace in kuma ciyayi ya fito kusa da shi da yawa shima yakan lallata shi amman wannan hanyar na da za a ma ruwa hanyar shi zai gyara ƙasan da ake shuka a inda nake matuƙar gaske saboda in ƙasa ya gyaru shuka ma zai gyaru haka kuma in shuka ya lallace in ƙasa ya lallace shuka shima ya lallace wannan shi ne hanyar da za a bi a gyara ƙasan da ke yankin dana ke

Hanyoyin da za a bi wajen haƙe lallata amfanin gona, shi ne noma da shuka akan layi da ke kewaye da tudu maimakwan a yi shuka sama da ƙasa don rage guduwan ruwa da rege kasa, sai kuma akan gina matakai akan tudu masu tsayi don rage guduwar ruwa da hana kasa gudu, shuka amfanin gona marasa cin abinci tsakanin amfanin gonana, manya kara kasa daga kasa, inganta kimar kasa daga ciyawa shi ma yakan magance wannan, matsalar lallacewar gona sai kuma rufe saman kasa da kayan hallita kamar alkama ganye ko takin yana hana wannan lallacewan gona sai kuma rage tsuma bakin kasa ta hanyar shuka shima yakan rage wannan amfanin gona kai tsaye a ciki kasa tare da noma.

Mata na mallakan filin gona daga inda na fito, saboda akwai rashin bambanci da kuma ba da dama na yin noma kowa da kowa amma noma a rayuwan mata yana da mahimanci sosai. Ba zaman aure ba ne kawai a cikin gida aikin mata, mata na da ƙoƙarin yin abubuwa da yawa kamar noma da kiwo, sukan yi noma har su sami amfanin noman da sukai ta fiye da yanda mutane ke tunani. Mata sun shahara ne a aikin noma da kiwo wajen kiwo sukan ƃata lokacinsu su yi shi da kyau domin su sami amfanin abin da suka kiwata. Yiwuwa wajen noma ko wajen kiwo, idan kiwo ne in sun girma sukan kai su kasuwa domin a saida, haka in noma ne su ma sukan kai kasuwa su sai da kayan noma.

ko yawan fashe fashe na kayayyaki yakan zama matsala ga manoma a jahan nan to wannan tambaya shine yawan fashe fashe yakan zama matsala wani lokaci ga manoma saboda tsoran fitowa su kula da gonarsu rashin tsaro yakan ja su gudu su bar gonarsu rashin tsaro yakan sa mutun ya ji ba ya so ya yi aikin noman kuma saboda lafiya uwar jiki in akwai tsaro da rashin irin wa’innan abubuwan na fashe fashe yana ba wa manomi kwanciyar hankali da zai fita a koda yaushe ya je yai aikin noman shi lafiya lau ya dawo gida amma da zarar an samu irin wa’innan ƙananun fashe fashe a kusa da gonannakin mutun yakan zama abin tsoro gare shi bama shi kaɗai ba harda duk wani wanda yake zagaye da shi yawan mutane kuma yakan ja yana rage sauri wajan yin noma da kayayyakin noma

tsaro na manoma a yankin da nake yaza babban matsala ga manoma da yawa saboda mutane suna barin gida su lafya suzo gona ne da tunanin an basu tsaro kuma zasu yi aikin lafiya su koma gida lafiya amma akan samu matsala a harkan ma dauke mutane masu garkuwa mutane da masu zuwa su nuna karfi kan gonan dama wasu kanzo suce sai an biyasu kudin haya kafin ka iya noma gonan wasu kuma ko kabiya kudin ma zasu iyya zuwa su kwashe ma kayan daya kamata ka girbe a gonar ka wannan abu ya maida harkan gona baya sosai daga inda amma alhamdu lillahi yanzu abubuwa na dan canjawa mutane na cigaba da fitowa domin sui aikin noman su aikin noma yazama abune wanda yazama kaman dole sai anyi shi tsaro dai shikan zaisa aikin yai kyau da sauri sosai

yanayin buɗe gari da gyaran gari da gyara ƙauye zuwa binni ya mai da aikin noma baya a yankin da na fito sabida da akan samu noma gona na kusa da gidan mutum da za a fita tun safe kai aikin ka lafiya lau, amma saboda wannan gyara da aka yi na faɗaɗa gari da aka yi se ya kasance gonannakin mutane sun koma bayan gari wanda yasa se ka yi tafiya me nisa kafin ka je gonanka wasu ma kafin ya je se ya kashe kuɗin abun hawa kafin su je gona to se ya ma yi da harkan noma baya sausai sabida aikin da za kai kwana ɗaya se ya kaika kwana biyu iya ka je kona yamma za su ƙara tasowa sabida nisa kau abun hawa aka dawo gif da haka gobe ma za a koma za a kashe kuɗi amma da gona na tare da shi a cikin gida wanda ko girki ka ke yi kana yin aikin gonanka abubuwa sun janza matuƙa.

Rashin tsaro ya haifa da matsaloli kan gona a abinci sosai a nan jahar da nake, sabo:da rashin tsaro ya bada matsaloli sauri na noma matuku da yawa sun gudu sun bar noman su, sun gudu sun bar filayensu da suke noma a cikin matuƙu da yawa an yi garkuwa da su a gonannakinsu, haka matuƙa da yawa aka yi garkuwa da su a hanyan zuwa wajen nomansu, wannan yasa manoma da yawa suka haƙura da yin noma saboda tsoro da kare lafiyansu, an kashe mutane da yawa a gonannakin su, wasu ma sai da aka ansa kuɗaɗensu kafun a kashe su, wannan abu yamai da harkan noma baya sosai a arewa ba ma arewa kadai ba a duk in da ake rashin tsaro aikin noma na lallacewa ana wahalar abinci.

Amfani da abinci da abubuwa masu gina jiki, da ƙara lafiya, da kuzari. Yana da kyau a yankin da nike sosai kuma ina tunanin zai ƙara tsaro na abinci a yankin da nike sosai, saboda mutane da yawa sukan shiga cikin matsala, saboda rashin lafiya, wannan rashin lafiyan kuwa ya haifo, ko samuwa ta hanya da yawa. Wani rashin lafiyan kan zo ne ta kan abinda yike ci mare kyau, wani kuma rashin lafiyanshi ya kan faru ne haka kawai, sai ya sha magani zai ji sauƙi, amma mafi akasari mutane da yawa rashin lafiyansu na nemo asali ne ta hanyar rashin cin abu mai kyau. Rashin cin abincin mai kyau ya kan haifar da rashin lafiya da tsa, da rashin tsaro sosai, saboda mutum beda lafiya ya je asibiti bai da kuɗi, wannan rashin kuɗin zai iya sa shi ya aikata mugun abu wanda bai ma san ya aikata ba saboda sauri, zai kawo wannan kuɗin asibiti aima wani nashi aiki ko wani.

na sama halin halartar wani aiki na koyar da noma wanda aka mana karatu sosai a kan muhimmancin noma aka koya mana yadda ake gyara ƙasa domin a sa iri a sa taki a ba shi ruwa har ya girma ya kai balaga lokacin cirewa an koyar da mu abubuwa da yawa kalan maganin ƙwarin da yake da kyau a fesa da waɗanda suke kashe kayan itatuwanmu na gona in za a dinga irin waɗannan wayar da kai da yawa a kan gona mutane da yawa za su amfana sosai a irin wannan abu da ake koyarwa na aikin noma yana da kyau matuƙa ga kowa da kowa ya samu ilimi mai amfani kan noma

Na samu ilimi a kan aikin gona sosai a cikin shekara biyu da ya wuce wanda ya temake ni sosai wajen yin noma da samun albarkacin noma. An koya mana haɗa taki na gargajiya, da yanda ake haɗa maganin ƙwari na gona. Wannan ya matiƙat temake mu sosai, wanda ni ma na koma ƙauyena na koya ma wasu abokaina da abokan arziƙi da ‘yan uwa A shekara biyun nan da ya wuce, na koyi abubuwa da dama a kan noma, wanda yanzu nakan noma babban fili wajen noman shinkafa, masara, wake, albasa, dankali, tumatur, ham mangwaro nakan noma, kuma wannan karatu ne da aka mana ya temake ni matiƙa.

ƙara ilimin noma a makarantun ƙananun yara ze taimaka sosai ta hanyoyi da yawa, da ma yake da amfani yara su san mahinmancin noma tun suna tasowa, sabboda su taso su yi aiki a gona, su yi noma sosai domin taimakon kansu. Duk matsiyanci in a kai, za a yi matuƙar taimakon, domin yara su ne manyan gobe. in yaro ya taso, yana da ilimin noma ze amfani shi ta hanyoyi daban-daban, tun da noma ke da matuƙar amfani yanzu a rayuwa yana da kyau yaro yara su taso da son noma. In za ka ƙara sha’awa, abubbuwan makarantansu ze taimake su sosai wajen gane mahinmancin noma da kiwo wannan abu ne da ya kamata a yi shi da gaggawa.

Ina tunanin wannan aikin ze taimaka wajen ba da tsaron abinci, kwarai kuwa tsaron abinci abu ne mai mahinmanci sosai, wanda yakan fara ne daga kan irin tsaron da muka ba abinci. Shi ne wasu ma za su bamu abinci, amma rashin tsaro yana lallata aikin noma. Noma kuma abu ne wanda yake so ja haŋkali wajen yin sa da tsaro da kwanciyan haŋkali, in hankalin manomi ya tashi, ba ze samu natsuwa ba, ya yi aiki ba, ya fitar da kayan abinci masu kyau. Amnan ya zamo matsala cikin al’umman mu, na rashin tsaro wajen yin noma, rashin tsaro wajen yin noma yana haifar da tsadar abinci, da ma ɓacewan abinci a kasuwa a gabanta. Wannan abu ne da se an zauna an yi magana sosai a kansa.

wannan wannan kalan noma ita ce hanyar noma da ake amfani da hanyoyin halitta wajen inganta lafiyar ƙasa da kuma girmansa da kuma yawan amfanin gona wannan ya haɗa da amfani da takin halitta wanda ake haɗawa kamar takin da ake haɗawa ta dattin bola ko kuma takin da ake haɗawa ta shara ko kuma taki wanda ake yi ta koɗa yaƙi da ƙwari da hanyar wannan kalan noman halittan kaman amfani da maƙabartan halitta masu cin ƙwari amfani da magungunan halitta da kuma yin amfani da hanyoyin noma su ne kalan wannan noman da ake haɗa taki da kashin dabbobi da sauransu kalan wannan noma akan yi shi a cikin gida ma da magunguna daban daban saboda a samu sauri wajen girmansu da girbewa

Irin wannan aikin noma wanda ake shuka abubuwa daban-daban a waje ɗaya na noman zamani, eh yana da matuƙar amfanin shi kuma yana da rashin amfanin shi, saboda kamar inda fari yake lallata noma da sauransu, so in ya kama irin wannan launi na shuka yakan ɓata su gaba ɗaya ne, ba kaman inda shuka shi na da ake yin shi ba waje dayawa wanda in wannan fari ya kama shi zai dai-dai wajen da ya kama ne ba zai zagaye ko’ina ba. Amma noman zamani da ake yin abubuwa daban-daban waje ɗaya, in aka yi irin wannan noma in fari ya tashi kama shi yakan kama shi ya mai dameji gaba ɗaya. Fari na faruwa ne lokacin da ake samun ƙarancin ruwa na dogon lokaci, wannan na iya shafar aikin noma mai yawan gaske, ta hanyoyi da dama. Rage yawan amfanin gona da ƙaruwar cututtuka ahh, ahhh a jikin wannan amfanin gona da kuma ƙasa mai ƙaranci, samun ƙasa mai ƙaranci shima yakan ja wannan, ya ɓata wannan kalan noma da ake yi. Sai zaizayar ƙasa shi kuma yakan ja shima ya hana samun abun noma yanda ake so. Shi wannan aikin noman

Kalan noman da ake yi a inda nake yankina shi ne kamar masara da shinkafa. Shi noman masara akan gyara waje ne sai a noma shi kuma bayan an noma shi a wajen da rana zai dinga haska shi sai kuma a dinga ba shi ruwa akai-akai, ana ba shi ruwa kuma ana cire ciyayin dake fitowa kusa da shi saboda kar su ja mai cuta da ɓatawa, sai kuma a sa taki da za a ba shi lokaci. Wannan kalan noman masara yakan ɗau lokaci kafin ya fito har ya kai, har ya balaga ya kai lokacin da za a cire amfanin shi. Akwai kuma kalan masaran kala-kala ne da ake noma da wanda ba a nomawa. Sai shi kuma shinkafa da yake inda nake akwai fadama, to akan noma shinkafa sosai saboda yana son waje mai ruwa mai jiƙaƙƙen waje inda zai dinga fitowa a saman ruwa, don kuma shima akan yi amfani da shi sosai, saboda noma ne mai amfani. Shinkafa, a yau an tashi kowa na noma shinkafa saboda an san amfanin shi da kuma matsayin shi a ƙasan nan. Ana noma shinkafa ne a fadama wanda shima akan noma shi ne a bashi ruwa da taki da komai da komai domin a samu abin da ake so.